Mu kurwanya irwara korera reta iraduhimiriza ko iyo uvuye mukanzu kasugumwe kwituma nukugenda ugakaraba n’amazi meza n'isabuni kugira ngo wikureko umwanda ukikigira irwara korera.

Umuntu wese arafise ingabirano yavukanye, kandi iyo ngabirano ifitiye akamaro abandi bantu, nama mvugati iyo umuntu afise ikintu akunda yokora, aragikora, kubera yuko hariyo uwundi muntu atazi ahari agikunda adashoboye kugikora.

Iterambere ryaraje aho usanga ubuzu bwa sugumwe butandukanye hakaba hararakazu ka sugumwe k’abagabo n’akabagore, kera vyaratsitazanya bigatuma ubushakanyi buba bwinshi bigatuma no gufatwa kunguvu kw’abagore kuba kwinshi.

Kera niga muwi'icumi na rimwe, narigeze kwiharaza gukina umupira w'amaboko, apana kubera ndabikunda, kubera ko abantu bose bambwira ati:uravyibushe. Nca ngerageza kurondera ikintu cotuma nonda ncanja gukina umupira w'amaboko. Ariko bagenda ndawukunda buke buke nuko gusa naciye mvunika ukuboko hanyuma ndadebukirwa.

Akazu ka sugumwe kajamwo ibitsina bitandukanye yaba umugore canke umugabo ariko hakagendamwo umwumwe harimwo n'amazi ashobora bwikoresha mu kwisukuza mu gihe ahejeje gukora ibintu bitandukanye.

Kubera gukunda cane imyembe mibisi narakunda kuja ahantu murupangu igiti c'umwembe wasanga ndahirirwa misi yose, canke ahantu har'igiti c'indimu kubera kuvyibuha abantu bose baguma bamwira ko mvyibushe narakunda kurya indimu kugirango nonde.

Kenshi na kenshi kw'ishure bararondera abana bafise ingabirano zitandukanye nkizo gukina umupira w'amaguru canke uw'amaboko, munyuma bakabaronderera impuzu zijanye n'urwo rukino kugira bagiye guhigana n'ayandi mashure bashobore kubatandukanya.

Akazu ka surwumwe kajamwo abantu batandukanye yaba umugore canke umugabo, harimwo n'amazi yo kwisukura mugihe bahejeje gukora umwanda mukuru canke gusoba kubagore, kugira ngo bashobore kuguma basa neza batanukira abantu.

Ko'ishuri mububari canke ahantu hahurira abantu benshi nivyiza cane iyo hari utuzu twa sugumwe dutandukanya ibitsina ukamenya yuko ni akazu ka sugumwe k'abagore canke k'abagabo bikarinda abantu benshi mu kugira ingorane z'ubushakanyi bw'imibiri a.

Biraryoshe cane iy'uriko urakora ikintu ukaba ushigikiwe n'abandi bantu, akarorero nk'ukuba uriko urakina umupira w'amaguru canke uw'amaboko hakaba hari abantu bagushigikiye bagukomera amashi biragufasha cane mu kuguha intege zo gutsinda.

Umwana wese iyumubajije ico ashaka kuba avuga ko ashaka kuba mwarimu canke umuganga. Nanje bashaka kuba umuganga ariko maze kugera mu zanukuru ngenda ndamenya I itandukanye, nsanga ibintu vy'ubuganga bisaba kuba uboroka canka gusoma. Nanje ivyo bintu ntavyo nakunda, nakunda ibintu by'ibiharuro.

Icumba caho abaganga bagenda gusuzumira indwara batoye mu murwayi bakagenda bakandikamwo ivyavuyemwo bakabona kubiha umurwayi kugira ngo ashobore gufata imiti y'ivyo bamutoreye.

Iyo turwaye turaja kwa muganga umuganga araheze akadufata ibipimo ari yo amaraso akayatwara mu cumba vyagenewe gupima ayo maraso akamufasha gutora neza ico umurwayi arwaye.

Iyo inzu ntoya yuzuye mwo ibintu ntuyikorere isuku, harazamwo udukoko dutoduto nk'ibinyenzi canke ibihere. Uraja kw'isoko ukagura imiti ukazanana n'umuntu yize ivyo gutera imiti akabiguterera kugira ngo utwo dukoko dushobore gupfa tukavaho.

Abaganga bakora ubushakashatsi kunfungurwa canke ibimera, baba bambaye umwambaro w'itaburiya yera, n'ibirinda intoke vy'ubururu, kugirango bashobore gukorana ibintu vyose isuku.

Nkuko dusanzwe tubizi mu guteka turakenera inkono nibimamiro, n’abaganga bize ivyubushakashatsi vy’ibimera n’ibifungurwa barakenera ibikoresho runaka bibafasha gutunganya neza ivyo barondeye kugira ngo babishire mu ngero.

Kw'ishure kenshi usanga bafise icumba babikamwo ibitabo vyo gusoma. Ariko abanyeshure usanga batavyitayeho cane. Muntu yiga mu mwaka w'icenda, niho nagiye kubitahura yuko ibitabo biba birimwo biradufasha naho bitaba vyerekeye ivyigwa tuba turiko turiga.

Amashuri yose usanga afise ivyumba ababikamwo ibitabo aho umunyeshuri ashobora kuja ku citirzi akagita hano muhira aka gisoma yaheza ku gisoma akagigsubiza kw'ishuri yagita, naho baka kimurihisha mu mahera y'ishuri a.

Kera muri zone twabamwo ya bwiza ntiyari bwagere mungo zose ariko iwacu twari tuyafise nkabanarimfise abagenzi iwabo atamazi bari bafise bazakuvoma kwibombo rya reta rero narabikunda cane kubera ukuntu baza kuvoma bavukana ari benshi iwacu tukaba dufise amazi

Amasaha ya satanu ni amasaha usanga abanyeshuri batanguye kuza barisinzirirako kubera yuko baba bavuye gukina, batoraguye utuntu hirya no hirya bakinjira mw'ishure bamaze guhaga kuburyo atakintu na kimwe basubira kwumva, n'izuba ari ryinshi.

Ndibuka kera dawe wacu yasenga imisara ya mbere misi yose ku ba muhungu twavyeukakari kugira adushobora kujana mu mesa hama aducisha ahantu kumwa icahe hama adutware kuri saga kudoda no gukina ku mucanga n'abandi bana.

Ibombo rya leta aho kera nifuza yuko atamaze twaba dufise muhera kugira nde ndajana n'abandi bana twabana kuvoma mu mabido nkayazana muhira aho nafata n'umwanya nkafata mabido nkabaheregeza kuvoma nkayazana muhira, kandi tuyafise.

mbega harya mu Burundi turafise ahantu twogenda tukicara tugasoma ibitabo nka kumwe tubibona mu mareresi y'abantu bo hanze bafata ivyumba bimwe bimwe bikaba vyitiriwe ahantu abantu bagenda gusomera ibitabo, bakabisubizayo ?

Iyo ahantu hahurira abantu benshi canke iyo nyene inzu ahisemwo kugira akazu ka sugumwe ka kijambere bisaba kuba harimwo amazi kubera yuko ako kazu ka sugumwe gakenera amazi menshi , iyo atamazi ahari haracafura kandi hakanuka.

Na kintu kindyoheranka kurya kubuntu abana bagiye gutbara amanota kw'ishuri, hari ukuntu abana ba mbere babavugira ku bendera ry'igihugu rero umuvyeyi iyo bahamagaye umwana wiwo akazi atangura kubwira abandi bavyeye ati urya n'umwana wiwanje.

Ivyigwa vyose nize narakundamwo ivyigwa vy'igiharuro kubera yuko bitansaba kuboronka, nanka kuboroka kubera vyansaba kuryama ntevye ndiko ndiga, ibiharuro navyo vyasaba gutahura bikaba biheze.

Urupangu rurimwo ibiti vyinshi usanga ari urupangu rusa neza cane ku masanamu, kandi bitanga akayaga .Iyo wakoreyeyo imanza, amasanamu yawe usanga asa neza cane, abereye ijisho kubera karya kabara k'icatsi.

Amashure ya reta ni amashure usanga yiga ko abana benshi uhusanga ishure rimwe rifise indome zishika kuri zitatu A,B na C ugasanga umwana akubwiye yuko yiga mu wambere ariko Ari muri A canke Ari mur B.

Hariho amabarabara amwe amwe batarashiraho ikaburimbo. Iyo imvura iguye ivyondo biraba vyinshi kuburyo wihenze ukambara ikirato cera ugera iyo ugiye usa n'ivyondo kuburyo ugira n'isoni ryo kuja mu bantu.

Kuberako yuko abana batoya bamarabana nyene babamarayika mumutwe bera harukuntu twaja gukina tugataha impuzu zacafuye zisa nivyondo hama baryabantu usanga barera canke abavyeyi bakaguha igihano cokumesura izompuzu wariwambaye bikakunanira kuberayuko atanguvu nyinshi wabufise zokuzimesa

Hari uku buntu iyo muri abagenzi cane n'umuntu hamwe uwako ikintu akarura rero nk'ubu akagwa nko mu barabara ugasanga uriko uratwenga aho kumuhaguroza rero umugenzi wanje tweko turava kw'ishuri tiko turamanuka ingazi y'inzu arakoroka ica nshubiri inyuma kugra ngo sindamutwenga ko ara yarabizi neza kuntegeza ku mutwenga aca arampamaga arambwira ati ngo twenga gusa ndazi yuko ambonyi.

Uko tubizi twese mu mashure yose haba harih'umwana abari ayoboye ishuri. Aho umwana agorana cane bamuha ihihano canke uwuvuze mw'ishure agakubitwa canke bakaguha ikindi gihano. Twebwe kw'ishure baduha igihano co guhanagura ikibaho gushika umusi wose uheze.

Ikibuga c'umupira w'amaboko, aho abantu batandukanye yaba abana b'abakobwa canke b'abahungu, abagabo canke abagore baza gukiniramwo, bakinonoramwo imitsi, bafise ingabirano yo gukina uwo mupira w'amaboko.

Isomero isomero abanyeshuri abigisha aho abanyeshuri bari bari kuruhuka mu mwanya w'ikiruhuko baganira bakina bayaga batwenga kugira ngo bashobore kuruhuko babandanye baja ibandanya ivyigo.

Mu mashuri ya leta, kubera ko usanga higamwo abana benshi cane ishuri ridashobora kuronka ibitabo bibakwira bose hari ahantu batunganya bagashiramwo ibitabo nka mirongo itatu bishobora kuja mw'ishuri rimwe icirwa kigeze umwana araja gutora ivyo bitabo abana nka batatu bagasangira igitabo kimwe.

Kera jewe nabo tuvukana twabona ko ibiti vyumye twabona ko ari iyarara. Tumaze kuduga ruguru kuraba nyokuru kubera ko Hakanye cane , arabicana kugira dushoboye gususuruka . Twaciye tumenya akamaro kivyo biti.

Isomero, intebe, ikibaho; aho abana bisumbuye gatonya b'imyaka itandatu, baja kwigira, bakiga gusoma no kumenya ibintu bijanye n'ivya kazoza.

Ko 'ishuri turagenda kwiga, kandi hariho n'isaha yoko inonera imitsi aho haza umwigisha yize ivyo kw inonera imitsi akadufasha kugenda turatabura icoko inonora imitsi bisigoro n'ico bifasha ku magara yacu tukabaa.

Umupira, intebe, igiti, ikaramu, igitabo, n'agakoresho kabafasha guca umurongo udahengamye, akarorero mu gihe ushaka nko gucapa inzu biragufasha kugakoresha kugira ucape inzu idahengamye.

Ishure ry'ababikira ryigamwo abana batoyi aho bakura bagakurana n'abandi bafise ubumuga butandukanye bakumva yuko atatandukaniro ririhagati yabo bakumvako ari abana mubandi bakiga biyumvanamwo

Abagore bavuye gutora abana kw'ishure, abana biga mw'ishure rito amashure atangura n'amashure matoyi y'isumbuye, umuduga uje kubatahana ibatwara i muhira aho baja kuruhukira.

Kenshi na kenshi iyo umwigisha ariko arigisha, birafasha cane yuko yandika ku kibaho kugirango umwana ashobore kubona uko ijambo ryandikwa n'uko risomwa, bikamufasha kwiga no gutahura ico ijambo risigura muri kazoza.

Umupira intebe igiti i karamu aho usanga mu mashuri y'abana batonya babigisha gusiga ivyo bicapo kugira ngo bashobore kumenya amabara yavyo akarorero nk'igiti bakabigisha yuko igifise ibara ry'icatsi bakabaha ikaramu y'icani.

Isomero, abigisha n'umunyeshure, amakaye arimwo ibitabo, intebe z'abanyeshure aho bicara barikwigira, bari kurondera ubumenyi bwakazoza, ibido y'amazi yokunwa.

Agaseke karimwo i karamu umunyeshure akoresha mu kwandika mu gitabo ciwe, canke umwigisha n'ikaramu bandikisha ku kibaho n'ifirimbi bakoresha mu guhamagara abanyeshure mu kubamenyesha yuko igihe c'ikiruhuko caheze.

Ibariharuro gatanu umunani uwusa gatatu gatandatu kane icenda rimwe ibimenyetso vyo gukora ibiharuro kugira ngo dushobore kumenya yuko ari guteranya ukuramwo no kwugabura.

Ndibuka ko kw'ishure twari dufise ikibuga kinini aho twese twakiniramwo ugasanga abana b'abahungu bariko barakina umupira abakobwa ugasanga bariko barakina ivyo bita kange canke ikibariko. Wasanga ari ahantu haniniya cane ku buryo twese twasanga twisanzuye.

Har’ahantu urabisha amaso gusa, ukabona gusa ko ar’ahantu haja abana batoyi. Nk'ishure ry'abana batoyi riba riryoshe kuraba kubera yuko udutebe twaho tuba ari twiza, dutoyi dusize amabara, aho umwana ashobora no gusamarira.

Ikibazo c'igifaransa cakozwe itariki mirongibiri na zitatu ntwarante umwaka w'ibihumbi bibibiri na mirongibiri na gatandatu, c'abana batoya biga mu mwaka wa mbere aho biga kumenya indimi.

Isomero, aho dusanga intebe zifise imeza, aho abanyeshure bicara, bagashobora kwandika neza bisanzuye, rifise amadirisha atanga akayaga zituma batagira iyashu ,aho dusanga akabati karimwo ibikoresho vy'umwigisha nk'ibitabo bimufasha kwigisha abo bana.

Urubanza rw'abana batoya bafise imyaka itatu gushika kur'itanu rubera kw'ishure bagasangira n'abavyeyi n'abigisha bakaronka utuganuke dutandukanye tubafasha kunezerererwa urwo rubanza kwama bafise ivyibutso vyiza vyo mu buto bwabo.

Tukiri bato baratwigishije y'uko ata tandukaniro nimwe ihari y'abana bafise ubumuga n'abakomeye. Kubera ko wasanga kenshi abana bafise ubumuga bikumiriye bari ukwabo, kubera ko babona ko batameze nk'abandi bana .

Kwishure mu mwaka wa kabiri baratwigisha imperekeranya, imperekeranya zidufasha gutandukanya amajambo n' indome ukumenya ingene akogwa n' ingene yandikwa mugihe uriko urandika ijambo canke igitabo.

Abana bakiri bato mukurindira abavyeyi babo canke abajejwe kuza kubatora kw'ishure, baraba barakina mw'ishure, ahantu hari umutekano kugira ntibagire ikibazo canke batakare mu mwanya bataraza kubatora.

Isomero ry'abana batonye bagitangura kwiga bakiga kwandika kuvuga no gusoma kuririmba, naho bagenda bamenyana n'abandi bana kugira ngo bashobore kumenyera iyindi isi itari iyo kuguma mu muhira.

Ikibanza cy'abanyeshuri baruhukiramo mu mwanya baba babahaye wo kuruhuka hariho abanyeshuri baba bagoranye mw'ishuri canke batashoboye gukurikira barabaha igihano co gutoragura imyanda baba bataye mu kibuga.

Hari ukuntu iyo uduti duteye mu mabarabara harya mw'ikaburimbo nkuru usanga hasa neza habereye ijisho. Ariko ni mugihe abantu bavyitayeho bakaza barahavomera kugira ayo mashurwe canke ivyo biti ntivyume.

Ishuri ryitirwe umu malayika Mikaheli. N'ishure ryemewe cane i Bujumbura, aho usanga abana bigaho baciye ubwenge cane. Biravugwa cane yuko aba bikirara bigisha, abo batanga indero nyinshi cane aho usanga umwana yubaha kandi yumvira.

Umwambaro w'ishure ry'ubururu n'iryera ni umwambaro nakunda cane nkikiri mutoya Ariko sinagiriwe amahirwe yo kwambara uwo umwambaro w'ishure kuko naronse amanota make mukibano ca Reta.

Muri ino minsi igitoro cabuze, imiduga ijejwe kwunguruza abantu nayo yarakenye, kuburyo usanga turindiriye imiduga nk'amasaha abiri tugatonda imirongo nko kuva sacenda z'umurango gushika samoya y'ijoro, tutarabona umuduga uza kudutahana.

Hari ukuntu usanga inzu y'ububazo bwarimwo ingazi nyinshi cane ndasinya kugera kure, kubera yuko ndavye hasi mbambareumengo ndagoye ibizungu zungu bikanyica bikananira no gusubira inyuma iyo narimvuye kererana ca noruruka nticaye.

Ikibanza c'abanyeshure baririmbiramwo indirimbo zihayagiza igihugu imbere yo kwinjira mw'ishure ,naho umukuru w'ishure canke abigisha bashira imodoka zabo ,mugihe bari mumwanya wakazi.

Ibiti biradufasha mubuzima kuko biduha akayaga, bikaduha agatutu aho dushobora guteramira ku kagoroba n'ababanyi, tukaba turavuga imigani, ibisokozo, tukaba turaterama gushika amasaha agiye kugera mu rugo kugenda kuryama ageze.

Inyuma ry'ishure y'amashure y'isumbuye, aho abanyeshure baja kuruhukira mumwanya baba baronse akaruhuko kugirango bashobore kuba barayaga nabo bigana bungurana , ubumenyi bw'ivyo bari bamaze imisi biga.

Kera tukiciga ryari itegeko yuko ushika kwishure isaha imwe z' igitondo kugira ngo mumanze guca aho ibendera ry' igihugu riri muririmbe indirimbo zihayagiza igihugu n' ubumwe bw' Abarundi.

Kenshi kw'ishure baratanga ibiharuro biranga umunyeshuri. Akenshi bagasanga zanditse ku ntebe, aho umunyeshure ashobora kuza akicara aho yabonye igiharuro ciwe canditse, atarinze kubaza umwigisha aho aza kwicara.

Kw'ishure ry'ababikira ryitwa"Umumalayika Gaburiyeri",hariho ikibanza c'abanyeshuri bafise ingabirano yo gukina umupira w'amaboko n'imiduga itahana abanyeshure mumihingo itandukanye ikabashikana imbere y'i muhira.

Umuryango bashirako igipapuro kiriko amanota yabanyeshure kibamenyesha yuko bungurujwe baja murindi shure rikwirikira canke bahitiye bazosubiramwo uyo mwaka muriryo shure nyene.

Abantu benshi iyo babonye abantu bunamiye igishusho ca bikira mariya babiha insiguru yuko baba bariko barasenga bikira mariya, ariko ku babizi neza ni guha icubahiro bikira mariya we yemeye gutuvyarira umukiza.

mu bintu vyambere dufise mu burundi harimwo intambo n'ingoma aho umwana akiri muto akuriye muntambo z'ikirundi canke ingoma akurana akaranga k'igihugu

Abantu baja munama bagashira ubwenge hamwe bakungurana ubumenyi bakongera bagatorera inyishu y'ikibazo kanaka kiba kiriko mugikorwa kiba kiriko kiba kigahera m'umutekano no m'umwumvikano.

Iminsi yose mu gitondo n'itegeko yuko abakozi ba reta canke abanyeshuri bagenda aho ibendera ry'igihugu riba riri bakaririmba indirimbo zihayagiza igihugu imbere yogutangura ivyigwa canke akazi.

Kera muhira ho aramera isombe inyuma y'urugo, ariko ntavyebutse neza n'ubozira camera ababanyi barakunda kuzisaba kubeako tutadikoresha na vyo twibuka ko tuzifise iyompavu dutazirye.

Mu mwaka wa kabiri bnumwaka twigamwo imperekeranya iri imperekeranya zarangora cane ku buryo utageze ikibazo c'ikirundi bavuze ko dukora isomerwa na rumva mengo ni kwirwaza kugira ngo ashobore gusiba ikibazo.

Birantangaza cane ukuntu abaganga batora ingwara barabiye mumashini, Kera narigeze kugwara amaso ariko nkababara umugongo aho kubabara amaso rero ndagenda kwa muganga aho umuganga yandabiye muvyuma tukarabana we agashobora kumbona mumaso yanje je simbona neza ivyo ariko araraba nanje sinshobore no kumubona.

Kera nkiri umwana navuga ati iyo nja kuvukira ruguru nari kuba ndi kw'isamirizi canke ku mboneshakure nk'abandi bana bari muri tumarane irungu, bavuga ibisokozo canke bakaririmba indirimbo kugira ngo bashobore kuronka ubuganuke.

Ubu ahantu henshi ubuzu bwa sugumwe nubwa kijambere aho usanga hariho amazi . Atamazi ahari udashobora kujayo iyo uwundi muntu yamaze kuvayo kubera yuko haba hacafuye cane Kandi umunuko aba ari mwinshi.

Mbambona yubo abantu bizee ivyo buhingagurukanya bumenyi ari abantu baba baciye ubwinge cane, kuko abantu benshi baravuga yuko imashirini itiheni ibaze rero ufashe umwanya ukayimenya neza ukamenya abo shobora guce no guhindura ibintu kanaka mbambona bari bindu nivyiza cane.

Mw' ishuri hariho ivyirwa vy' ubushakashatsi batwigisha. Aho umwigisha biba bikenewe yuko azana ibikoresho mw' ishuri , kugirango atwereke neza ivyo yakubwiye ukwo bikora , n' ukwo dushobora kubikoresha mu buzi bwa minsi yose , mugihe dushoboye kuronka amahirwe yo kuronka akazi .

Isomero haba harimwo intebe imeza rubawo amariro akingira izuba kwinjira amazirisha azana umuyaga aho abanyeshuri bamara hafi umusi wose bariko barungurwa ubwenge.

Gukora mukabare bisaba kuba uri umuntu afise akanyamuneza n' ukwihangana kwinshi kubera yuko wakira abantu batandukanye n' imico itandukanye hari abakubwira nabi n' abagufata neza urumva utegerezwa kwama uryohewe abantu bose gushika.

Gushona impuzu canke kubarira ndafise murumuna wanje azi gushona neza impuzu, rero kubera kubikunda naragerageje kuvyiga ca ndahinyagara akaguru kuva uwo musi sinasubiye kuvyiga kubera natinye yuko nosubira kubabara.

Biraryoshe cane kubona abana bafise ubumuga n'abakomeye barikumwe n'abavyeyi ,canke abarezi babo bo kw'ishuri ,barikumwe, bariko bararyoherwana ,abo bana bibafasha kwumva ko bose ni bamwe atatandukaniro nimwe iri hagati yabo.

Guhitamwo kwiga imyuga ni ikintu kiniya cane, kigufasha muri kazoza. Akarorero, nko gukora ibirato, abantu benshi baraja mw'ibarabara bagatsitara, ikirato kikabacikana, wewe uri ngaho warize imyuga birafasha cane kuko niwe uca ubibashonera.

Iterambere ryaraje biroroha ubu turasobora kurungika ubutumwa bugashikira umuntu utarinse guca kuwundi muntu. Kera baratubwira abavyeyi bacu yuko kugirango avuganr ariko bandika amakete bakayarungikana uwundi muntu bakicara batazi yuko ryo kete ryamushikiriye.

Icumba caho abahinga bize ivyo guteranya ibitabo vy'abanyeshuri bashobora kwigiramwo, bakoranira kugirango bashobore gukora ibitabo vyinshi, abanyeshure bazoshobora gukoresha bose bagakwirwa.

Ubuhinga bwa none bwaraje aho amashure menshi akoresha imashini ngurukana bumenyi kugirango ashobore gutunganya ivyigwa neza, bikanafasha n'abanyeshure muri kazoza mu kazi kuko bakoresha ivyo vyuma ngurukana bumenyi.

Mu kwubaka canke mu kubaza hariho ibikoresho vya nkenegwa akarorera inyundo ifasha gukubita umusuma ari mu mbaho kugira ngo ushobore kwinjiramwo neza umusumeno ufasha gukata iki mbaho canke ekeli ekeli ifasha gupima mu mfuruka y'iruhome.

Kashe iyo abanyeshori bagiye guheza amashorori yisomboye barafise ukuntu bakora amahetamwo bamwe bagahita mo kuja kwiga kaminuza abandi kuja kwikorera utwabo canke abandi bagahita mo kuja kurongorwa canke kurongora.

Abanyeshure biga muri kaminuza barafata umwanya bakicara, bagasoma, bagasiguriranira ivyigwa bitandukanye, ivyo batumva, umwe wese akagenda asigurira mugenzi wiwe aho ageze.

Umwuga wo kubaza, ni umwuga mwiza cane ukenewe mu gihe abantu batandukanye baza bagusaba kubakorera intebe, ibitanda, imeza, canke imiryango, bigatuma ukorera amahera ukoresheje ingabirano Imana yaguhaye.

Iyo umunyeshuri ahejeje kwiga amashururi makuru makuru arahitamo kugenda kwiga mu mashuuri makuru ya kaminoti aho ahitamo ico azoba muri kazoza hari abahitamo kuba abashakashatsi b'imiti canke bakaba abaganga canke bakaba abigisha.

Abanyeshure biga muri kaminuza bavuye gusiguriranira ivyirwa batashoboye gutahura mw'ishuri batashe mu muhanda ritagira kaburimbo, bakagenda baraganira uko ibintu biriko biragenda mu buzima busanzwe.